Eno njuki era erimu kkalaazi bbiri waliwo kkala eya kyenvu ne wabeerawo kkala enzirugavu naye eno enjuki eri ku kimuli erikuwakisa kimera.

Gano mazzi era gano amazzi gano munda mw'amazzi mulimu amayinjayinja amayinja amanene era nga ku mabbali ku mabbali g'amazzi gano kuliko emiti kuliko n'emi n'omuddo ogw'ekkala ey'ekiragala ogunyirira ennyo n'emiti ginyirira nnyo birabika bulungi.

Zino njuki, era zino enjuki zino zirimu ekkala eeeh eya kyenvu ne kkala enzirugavu era nga ziri wamu zeekuŋŋaanyizza wamu zo ziraga o o okukoleganira wamu.

Bano baana ba buwala abana abakutte obudomola basitudde amazzi ku mitwe gwabwe bava ku nsulo okukima amazzi ow'emabega ali mu ssaati ey'omunda ssaati ya kyenvu n'ababiri nabo abayimiridde ku mabbali naye omulala omukulu ali mu ssaati ya kyenvu.

Bano abakyala beesibye, beesibye ebintu byabwe bye bakozesa okuzina era nga basanyufu nnyo, bawanise emikono, balaga obwagazi eri kye bali okkola. Era n'emabega waabwe waliwo abaku waliwo ababakubira eŋŋoma era ng'abamu bali mu mu byambalo ebyeru.

Zino mmwanyi, mmwanyi ziri ku ziri ku ku kiti era nga ziriko n'ebikoola naye ate emmwanyi zino tezinnaba kwenga, zo mbisi, zino emmwanyi zi mbisi kuba n'ebikoola nabyo bya bya kiragala.

Omusajja akutte eppaapaali era ali... ali mabbali g'akayumba ka kyalo era ng'ayambadde essaati eya cekiti.

Buno butambaala era bulimu kkala ez'enjawulo; waliwo akalimu kkala emmyufu, waliwo akalimu kkala enzirugavu ne mubeeramu na n'ak'ekkala ey'ekiragala era nga kungulu kwabwo waliwo ng'obukomokomo.

Abasajja babiri, omu ali munda mw'akayumba ye musuubuzi era ono owawabweru azze kugula nnyama, tulaba ne minzaani munda.